ñu ngi ci station drainage bu <hesitation> <noise> 3PRD <noise> station bi moom li ngeen di faire face c' est les c' est les machines trois pompes moo fi nekk pompes yii ñoor drainé tool yi fi nekk sur la périmètre de deux mille cinq cent hectares pompes yii ñoo koy drainer donc pompes yii ñoo ñoo yore mbéy mi xam nga mbéyum ceeb moom bu amul drainage dara du ci sotti <noise> donc loolu moo tax principal gestion comité bi mu ngi dépendre ci lii 3PRD c' est composé comme des privés chacun est indépendant avec sa parcelle bu ñu demee ci biir primaire bi daañu leen leen wan comment c' est composé les parcelles et ku nekk nu muy exploité par contre il y' a des années li ñu bokk ñun ñëpp out ce qui nous lie les cent cinquante cent cinquante cinq attributaires lii moo leen di lié avec les grandes addicteurs addicteurs yi mooy canaux principaux drains yi ak irrigations yi donc c' est le comité qui gère ça capacité machines yi c' est cinq mille cinq cent secondes litres dans tout le pays fii rek mooy ñoo ñun ñoo ko fiy am donc ak station épuration bi ñu def Cambérène donc puissance am dafa dafa bëri doole <breath> mais par contre ndox mi moom fi ñu koy jëlee c' est gravitaire daañu ci dem ci prise bi pour que ñu jël ko ñu xam ne ndox mi c' est gravitaire mais fii moom mooy su ñu wax dañu fay le drain ndox bi nga dugal boo ko dee génne ci tool yi boo defee les herbicides tout est tout *** fii lay jaar nga dindi ça c' est les armoires les armoires di nga gis armoires yi ñooy commandé kii léegi da ngay da ngay bës bouton rek affaire déclenché s' il y' a problème aussi ñoo lay signalé daf lay signalé problème yii am na nga mun arrêté donc y' a trois pompes y' a une armoire de réserve en cas de panne pour pour s' il y' a des problèmes aussi donc loolu la ñu ko defalee y' a une équipe de <hesitation> de dépannage au niveau de la SAED bu ñuy wax Dame service entretien des * des aménagements moo koy gérer donc lu fi mun ñëw rek bu ñu livré terrains yi tous les unions hydrolique ñoom ñoo koy gérer voilà c' est * donc daañu taal aussi pompage ngeen gis comment ça fonctionne avec ndox mi nu muy demee ak comment nu mu amee doole je crois que aussi c' est important ñu mun ko xam

fukki at yii passée yëpp gis nañ ni soppeeku am na ci jaww ji soppeeku bu méttee métti fi ñu nekkoon bu njëkk mënatuñu fa nekk <noise> ndax climat bi kat données yi day changé température yi day changé <noise> te mbéyum ceeb ku ko xam ci ji <noise> mi dafay ànd ak <hesitation> <noise> pour mu gaaw a sax il faut que nga am tàngaay <breath> bu njëkk ba dañ daan wax ci yenn weer yi daawul tàng dafa daan sedd te gis nañ ni weer yooyu léegi de mi ngi tàng <breath> ba nga xam ni <hesitation> niñ niñ daan liggéeyee ñu ngi gën di ci weer yooyu ñu ngi koy ñu ngi koy gën di ñeme <breath> ndax ñu ngi doon jotee information ci ci Nafoore dafa dalaloon sunu sunu xel parce que chaque semaine de daa xam ne semaine bii dina taw wala tawul <noise> donc semaines yi jàll yëpp te tawul Nafoore teel nañu koo wax <noise>
Nafoore daanaka mën naa ne sax <hesitation> révolution la <noise> parce que presque en moyenne chaque quarante huit heures wala soixante douze heures <noise> alors dañ ma woo directement sama téléphone jox ma météo bi ça c' est quelque chose bi nga xamante ne daanaka musu fi am <noise> te c' est tellement important puisque boo nekkee agriculteur <crosstalk> c' est bon quant même que nga mun a xam météo bi nu muy demee fu mu toll de ce fait tu pourras caler ton calendrier <hesitation> ak <hesitation> météo bi
Kanté bi ñu yàlla defee ñu jokkalante ak ñoom première réunion de sensibilisation bi ñu defoon Richard Toll <noise> bi ñu fa nekkee <noise> <hesitation> ci réunion bi vraiment affaire Jokalante bu mu waxee surtout les problèmes de <noise> taw yi mu doon wax parce que ñu zone bi toujours dañu doon am confrontation ak taw <hesitation> ñu ne daañu ko joxe messages yi dañu ci adhérer <noise> xaaruñu sax ba dem di wax nangam en tant que président man mi représenté woon organisation bi dama ci adhéré <breath> bi ma ñëwee rendre compte aussi <noise> membre ñëpp dañu ko rafetlu ku nekk ci membre <hesitation> GIE 3PRD les cent cinquante cinq attributaires tey ku nekk ci ñoom mu ngi jot message bu joooge ci Jokalante lu jëm ci ANACIM lu jëm ci ñun suñu programme même ci lu ñu doxalee suñu bopp <noise> ku nekk fagaru ñu ne li ñu daloon daaw dootuñu dal <noise> te nu ñu xamee Nafoore ni mu ñëwee tey messages yi dina yee nit yi ñu tey dañu doon wax campagne na démarré nangam ak nangam <breath> mais tey ñëpp ñu ngi wax na campagne bi démarré en janvier donc loolu moo tax <hesitation> Nafoore que message Nafoore yu muy envoyé moo impacté nit yi ba ñu am xalaat boobu te Nafoore <noise> nekk na dans le su dans le basin archidier ñeenti at balaa muy ñëw ci ñun donc vraiment waroon nañu bu ñu bénéficié woon les quatre années d' expérience bu mu def ci basin archidier <noise> donc ñun au niveau de la vallée avec organisation paysane bu fa nekk <noise> gënoo nañu passé fi ñu nekk fii dama lancé un appel à tous les organisations d' y adhéré